Inini hangu kuba buya gwinyiso remene mene inindombatya hangu kuenda kuzvibhedhlera unombiona dhokodheya otonhe zinaiti rake pashi rereyida kuti ripinde mumuviri mwako ii ini ndombaitya hangu kubhuye gwinyiso kudai.

Antu anosise kufundiswa kuti kushambe nyara kwakanaka ngekuti hayi nyara dzinotware mikhuhlani yakawanda maningi. Saka dzinofanire kuti dzisukwe dzigare dzakachena kuitire kuti mikhuhlani iite mishomani.

Ndumure dzezvinezvi dzakambakura dzeiziya mitombo yechiyunguna. Dzinombaratidza kuzvidakarira maningi zvekumwe mitombo izvo, asi dzimweni adzitozvidakaririwo dzinombachema kuridze mhere chaiyo.

Eyi chiyuungu chakabaanaka mwazwa ere. Zvinezvi unowu vantu vaakuitira midhibano pakaseja. Kudhaya vantu vaiitira pashi pemuti. Zvaazvisina ndaa, vantu vaitodhibana pasi pemiti, votoreketa apapo.

Antu woye ngatiyaiye paatinofundiswa nezvehutano mwiri yedu inoda kungwarirwa akiti apana muntu anozokungwarira mwiri wako unotoingwarira wega munhu kwazi.

Umweni musi ndakati ndeikoche mabonore pamuriro, dai hamenoo kuti ndakaitavo zvekudini kwakupukupa hope yeshe iyi, ndichootorwaa ndichooendeswe kuchibhedhleyaa. Ndakagumeyo ndochopuwee mitombo yandakapuwaa, dai ndozvidzimaa muriro zvechiyungu zvacho hereee, zvinotozvikanwa nevanikazi azvoo..

Zvinozvi unowu kubagadzirwe zvibhodhlera zvakabasecha akiti haaa unoone zvimweni zvinenge zvine marambi , zvimweni zvine mibhedha zvimweni zvinotozikana nenangikazi azvo kuzi zviinyi.

Kudhayako mitombo yekudhaya yaingwaririrwa mumutundi zvinezvi unou nekuuya kwakaite chiyungu yongwaririrwa mumakabati nezvimweniwo zvatisingazii ngemazina azvo kuzi zvinozi zviinyi asi zvakasecha kwemene.

Kudhaya vantu vaishandisa miti kurapa ndeyo. Hino zvinezvi unou vantu vakugadzira mushonga yechirungu. Zvino unotozwa umweni eitoti inini andidi kurya mumbiti ,mumbiti wakashata kubeni wechiyungu wachonai iwowo wakatogadzirwazve ngemumbiti. Vantu avabaizvizivi izvozvo .

Vana vazvinezvi, vombaa danana dzimbaari ndumure dzemene, unoti chana ukachitarisa muhope mwakhona, unotochizwira tsitsi, kuti chimwana chino, choda kutotanga mphuri, choda kutooita mukwambo wekumuzi kweanthu, nehlombe yemene-mene chinenge chisikaizivi kuchaya, iiih, zvakaoma akhiti.

Zvinezvi unou andigondi kuti kuchine denda risina mutombo. Matenda reshe ndinogonda kuti akawanirwa mutombo. Zvino chienderana ngehomwe yako muntu kuti unokona kuitenga ere mitombo yakhona kana kuti aukoni hako.

Majaya nentombi vanotokone kufundira udhokodheya vachiri ndumure unotoone kuti vana vakabatoti hwe mundxondo dzavodzo ngekuti zviro zvavanofunda vanotozvizwisisa ende vanotokura vari mazviri.

Antuwe ndiani wakambozvionawo kuti ngendaa yechiyungu chaayo vantu mazuvano avacadhani kudanana vantu vakaningira unotoona vantu veihamba vakatobatana nyara avatodhani kuti kwai kune antu amweni akatiningira avatozvioni, kudhaya zvaidhanisa.

!Dhoyo rangu rino rakambo donherwa ngemumbuti ndakazame kudaidzira vantu avana kundizwa ndakozotoonekwawo ngevamweni antu vaitodarikawo ngenjira ndiwo akazotonditwara kutondiendesa kanyi.

Antu woye mvura iya yamunoenda kuchera mvura kusaa inodetsera maningi muntu. Inogwinyisa madhoyo zvikokora izvi nezveshe zvemumuwiri, inoita kuti ngazi iwone kuhamba zvakanaka yakatikoshera maningi mvura iya

Antu voye maimbozviziya ere kuti kungarire mimbiti kunombaibetsera maningi mundaramo yedu. Imweni mimbiti ibarimitombo inotozotibetsera matenda atinorarama navo mumwiri dzedu dzinoidzi, akhiti musakazhanga miti mazwa ere.

Kudhayako kaiye kusina mitombo yechiyungu yaayo zvinizvi unou yekuti inenge yakaite zvimafuta panenge pakazvimba kundonombira zvimafuta izvo zvitodzodzwa dzodzwa potopora, vaitoshandise mimbiti yakaite sana mupfuta wekuti wondotorawo wotodziiswa pachoto wotochata chata pakatozvimba potopora.

Kubhuye gwinyiso akitiwee kurima kunombairwadza akiti. Asikee kunozofadza iwewe munikazi unenge usisina mukuwo wekubira weiende kootekeya mumizi mweantu. Unotorye chakocho chaunonge wakatoshandacho.

Anhuwee imboyaiyai muzwe! Munoziya here kuti mutombo uyo unozi tsangamidzi uyo, wakambakosha phiyani? Unombashanda zvakabawanda kwemene. Vamweni vanoushandisa kurapa gosogwa. Vamweni vanoushandisa kutorapa ndiwo mundani. Vamweni vanoushandisa kutobika . Kukanga kanga eh.

Vantu vazvinezvi unou unoazwa eiti kwai mitombo yekudhaya yakashata yaishandiswa ngevasharukwa vedu kubenike yaitovarapa. Ivo vakutoti hayi yechiyungu ndoyakanaka vasingazivi kuti yechiyungu yakona inotogadzirwe ngemitombo yekudhaya yona iyoyo yekumbiti yona iyoyo ndiyo inotogadzire mitombo yechiyungu.

Vantu vanoene inge mitombo yekudhaya iya yakashata maningi voda yezvinezvi yechingezi ndiyo yavanoda kubeni ke yechingezi yakona inotogadzirwa ngeiyoyo yekudhayayo inomera pashi.

Kubvira kudhaya nekudhaya mitombo yagara iriyo ende kurapwa kwakagara kuriyo asi zvinezvi unowu zvazosiyana ngekuti kwanechiyungu. Zviro zvakandochinjwa kubva kunjira yakudhara kundoiswe munzira yazvinezvi, zvega.

Kudhayakwo ndaida mutikiti mani kunyanya uya-uya unendora uya mai angu aikona kuunasira maningi, zvinezvi unowu ngenyaya yechiyungu totozwa kunge zvotoshata azvichatinakiri pheyani.

Unozwe vana vazvinoizvi vaiti kwai hai inini handidi kurye mutikiti mutikiti unoshata. Kubeni havatozvizii kuti mutikiti ndivo vakanyasa kutoti hwee. Unototama kuti ndxondo dzake dzinonyase kutxabanga zvakanaka ere mudehenya.